Eutano anokone kuseenzese njira dzemifodho inonga yeifundisa antu, kuti ozvingwaririra sei mumikuhlani inoparadzirwa ngekufema.

Chiro chakabanaka kuti muntu weshe udziirirwe kuntenda dzinonga dzeiuya mundau ...Tinobhuyirwa kuti uyai mubairwe, ngatiende.

Tinodakara ngekuti anhu mumabuya umo akuziya kuti akazwe kuti kune chirikubairwa chitenda antu arikurumba eindobairwa zvinodakadza ngendaa yekuti zvirikuchengetedze nharaunda.

Kuti mundharawunda mwaite mukhuhlane zviyani unokone kuparadzirwa ngemhepo. Ehutano anobuda kuuya kuzodetsera antu. Asi anouya akagxoka zvigxoko zvokuti ona asabatire matenda.

Mapandiko akaparadzana anobatana nebandiko rehutano mukucherechedza kukosha kwakaita mvura nekuti mvura yakakosha muupenyu wemuntu weshe.

Kuti tione kuti tazvidziirira ere mumatenda akapambaukana tinokurudzirwa kuti tirambe teidakarira kuenda kuchibhehleya kundohloyiwa kuhamba kwengazi dzedu.

Tinokurudzirwa antani kuti kare tikurumidze kuenda neana kuzvibhehleya kuti taone kuti kopishe mwiri dzimweni dzemukuwo kunenge kuri kutotanga kwenhenda dzakakura.

Munharaunda mukaite mukhuhlani unotapuriranwa uyani tinoona eutano anouya akadhloka zvidhloko eiuya kuzobetsera anhu ayani anonga abatwa ndicho.

Ana adodori anosisire kudzivirirwa kumatenda akapambaukana kubudikidza ngekuwachengetedza kuvapa chikafu nguva yakafanira ngekuapa zvinodziya.

Kubudikidza ngekuwanda kwaita zvibhedhlera zvedu zvimweni zviri mundaraunda mwedu muntu weshe wakukwanisa kudzivirirwa kumatenda akaparadzana.

Kubudikidza ngekuda kuwanisa utano kumuntu weshe, hwana hudodori ngeanthu akuru, makirinika adzare mundau zhinji ekudetsera antu.

Ebanja reutano, akuruakuru akona anemukuvo vaanombogare mushangano eionesana ngekubhuya kuti antu ovana sei utano kumakanyiyo.

Bandhla rinoona ngezveutano hweana pashi reshe rinobatikira maningi kuona kuti mwana weshe wawaniswa utano hwakanaka here, wawanahe fundo inokodzerana naye ere.

Veutano vanoseenzese njira dzakaparadzana, kuunze soko reutano kuantu anohamba mwundaraunda, mumazvitoro eyiyemba eyifundisa antu ngematenda anouya.

Mukuedza kuchengetedza utano hweandu mumakanyi, kune mapato arikutse zvibhorani mumamizi, andu ariku wane mvura yakachengetedzeka.

Zvi bhehlera zva akwa mu ndau zhinji tinoona pavano vaka zvi bhedhlera ano ise imweni mbatso yekuti ashandi epo anogona kuita mu shongano mwona imwomo.

Mukuyedza kuwanisa muntu weshe utano e utano ano baire ana anyari mu zvikora anokone kuende kuno baira ikweyo kana kuti ana akona anoende ku chibhedhlera.

Pashi reshe, rinokishese hutando hwemuntu, ngekudaroko, ariyo vakuru vakuru vanombogare misangano, kuona kuti muntu weshe wawana here kudetserwa.

Tinobonga yambo ngezvimweni zvetinowona zvirikuitwa muzvibhedhlera. Zvibhedhlera zvange midziyo yakawanda maningi yekusenzesa. Basa rareruka.

Imweni njira inoseenzweswa ngeveutano kufundisa antu kuti adzingwarire mumatenda inotori yehembe dzemene dzinenge dzakapfekwa ngeantu antu oerenga zvakanyorwepo.

Ntaraunda yega -yega inosungirwe kuti iwane mvura inobve mwakachengetedzeka. Izvi zvinotsigirwa ngeve bandiko reutano ngekuti pakashaike mvura matenda anowanda.

Kune njira dzakaparadzana dzinosenzeswa ngeveutano kuti vagumise soko reutano kuvantu. Dzimweni dzakona dzinosanganisire kutotamba mitambo yemene.

Mukuedza kuvanise hutano kumuntu veshe. Tinoone mabandiko akapambaukana eitse zvibhorani muntaraunda munogara antu.

Muzvipatara mwedu mwatinondorapwa. Mune dzimweni nguwa dzekuti tinonga teifanire kuti tinyore zviro pashi zvetinenge tabhuirana nadhokodheya kana kuti nemukoti.

Mukuedza kuonesa muntu weshe utano hwakakodzera, kune makambani ari kuona ngezvekunasirwa kwemvura inouya kumwiwa ngeantu mumamizi.

Mukuedza kuwanisa utano kumuntu weshe, hurumende inodetsera kufundisa ana mbuyahutano anozonga aidetsera antu utsanana mumanharaunda.

Antu azhinji oziya peyani kuti akazwe kuti e utano ari ku uya mu ndaraunda mwawo anhu ari kuenda ende ari kubuda akawanda ngekuti oziya kuti utano hunonga hwauya kwa ari.

Mukuedza kuone kuti utano hwawanikwa ngemuntu weshe muntaraunda eutano anohamba eyitse zvibhorani antu owane mvura yakashambidzika.

Eutano anofundisa antu maererano nemikuhlani inonga iripo nguva yakona, kubudikidza ngenjira dzakapamabukana, dzinosanganisire kusime mimbuti.

Mazuva anaya hazvichatori mukuwo wakareba maningi kuti woodetserwa pazvibhedheya, ngekuti zvawanda mumakanyi medu. Kudharako raitoya zuva rekuti hauchina chimweni chauchaita, kuti waenda kuchibhedhlera.

Petinogume muzvibhehlera payani, takaemere kupinda kodetserwa, ngatimbowane mukuwo wekunangisa kumadziro, kune zvinonga zvakanyorwa mifodho inenge yakaiswepo inotifundisa zvizhinji.

Chendinodakarira pazvibhedhleya ngechekuti zvihlayo zvinonga zviripo. Nguwa dziyani wakaemera kuti upindemwo unowane pekuti uhlaye.

Tinodakara yaambo ngekuti makirinika amusinde mwedu. Ana mai akadzitwara ayani aachahambi mumango wakareba kuti aende kozemenwa.

Tinokurudzirwa kuti kana pamuzi pedu paita washate musoro, ngatiende naye kuchibhedhlera. Ariyo madhogodheya akafundira mushando wakona.

Kune amweni mabandla akadziemera, arikudetserana nebandla rezveutano, kuona kuti antu anorwara ngendxondo adetsereka ere muntaraunda.

Mikhuhlani wendxondo raadambudziko remuntu weshe. Ngendaa iyoyo eutano arikuhamba eifundisa antu kuti aone kuti adetserekane pamukuhlani uwowo.

Dambudziko rekusagadzikana kwendxondo ririkubata muntu weshe. Ngekudaroko tinosizirwe kuti waite chinokumanikidza mundxondo mako wana weunobhuira.

Eutano akatoise zuva parutivi raanonga einingira vanhu vanedambudziko rendxondo. Kufundisa antu mumakanyi kuti odetserwa sei anhu awawo

Tinobaabonga ngekuwanda kwaita zvibhedhlera mundau medu mweshe mwatinohamba mumapato taakudhibana ngezvikwangwari zvinonga zveikombedza kuti pane chibhedhlera .

Zvibhedhleya zvedu zvapfuma maningi mukuvo votorarama unouyu ngendaa yemicheni. Zvimweni zvakona unototadze kutoziya ngendaa yekuti imweni inode kugare yakavharwa nguva zhinji.

Zvibhedhlera zvedu zvakavakwa ngemutowa wekuti vamweni hawo anopinda mawo zveyenderana ngedenda rakhona. Emazino anopindewo mumazino mawo.

Panonga payinechibhedhlera, panosisirwe kunge irindau isinezvinopomerwaba panyaya yewutsanana. Ndawu yakahlamburuka, inezveshe zvekurashire zviro ngepekuhambira.

Tino dakara yambo ngeku wanda kwaite zvibhedhlera mu nharaunda mwedu wagumepo munonga muine zvimbatso zvi mbatso mukatimwo weipinda mwounenge weide kudetserwa.

Zvibhedhlera zvedu zvinonga zviine makamuri akaparadzana. Munonga mweitoseenzera dhokodheya, munonga makatonyorwa kuti umu ndomadhokodheya, dzimweni dzemukuwo, ngemufodho unonga utoripo.

Tinodakara ngechirongwa chehurumende chakaunza zvibhedhlera nemakirinika musinde mwemizi yedu. Anamai aachahambi mumango wakakura maningi eindobairise ana.

Zvibhehlera zvinoakwa zveiiswe makamuri akasiyana-siyana. Mumweni munonga muri munotorapirwe ashandi epo pachibhehleyapo, anemwavo mwaanopinda.

Zvibhedhlera zvedu Zvane michini yakawanda maningi inokodzerana nematenda akawanda imweni yakona inosanganisira munoiswa vana anonga asingazi kukwana munguwa yawo.

Muzvibhedhlera mazuwa anaya manaka mambahlamburika unopindemo weitoona muntu weshe akatorare pamubhedhu mune mbepo munochaye mbepu meitonhorera.

Vanoaka zvibhedhleya zvikuwane vanotoziya kuti ngendaa yekuti indau yakakura antu anorashikwa ngendaa iyoyo tinoona nzvimbo dzakona zhinji dzakabekwe zvikwangwari.

Vafundi varikufunda kuita madhogobheya ngemakoti. Vanotofunda veitosenza ngeantu kana kurikuti anohloye ngazi anotohloya ngazi aibve pamuntu.

Afundi arikufundura kuzoita mushando wekuhloya zviro zvinobva muvantu anotofunda eihloya zviro zvakona aine unonga uripo unonga eimudetsera.

Ana ari kufundire kubandiko reutano nguwa zhinji anotofunda eitonasire zviro kazhinji kakona anenge aine unonga weimufundisa.

Mbatso dzinoiswe michini inoseenzeswe kuhloya zviro pazvikora dzinosise kunge dziri mbatso dzakarongedzeka, dzakahlamburuka nezvihlayo zvakhona zvekuti antu ahlaye eiseenza.

Kune vamweni vafundi varikufundira kupa rudetsero rwekutanga muntu asati atwarwe kuendeswa kuchibhedhlera pangari paitike tsaona kan kuti mantu wangodonha.

Ari kufundire kushanda mubandiko reutano ana akhona anotofunde ngemucheni dzakona dzamene hazvizo vanesimba kana apedza akuenda mubasa.

Zvinobadakadza yaambo kuone ndombi dzedu dzeitofundirewo udhogodheya. Kudhayako kwaindozwi mabasa eyaisa.

Ana arikufundire kuite udhokodheya ,kufundire kudhibanise mitombo nguwa zhinji mwaanofundira munosisirwe kunge mune pekusambe nyara dzawo einge apedze kubata mitomboyo.

Munofundira ana arikufundira kuita zveutano zvinosanganisira vanohloya nemadhokoteya munosisa kunge iri ndau yakarongedzeka ine pekurasira zviro zvinenge zvapera kuseenza .

Kune imweni mitemo inosisirwe kuti muntu weshe aiziye munyika. Mitemo yakaita sekubviswa kwemimba. Zvine matsamba anofanire kuti asenzeswe kuti munhu uite izvona.

Makadhi ayani nemabhuku atinenge tichinyorerwa kuzvibhedhlera akakosha maningi zvinoita kuti muntu weshe aziye zvawakarapwa nezvawaka detsera anenge akanyora ipapo.

Ntharaunda zhinji dzaake zvibhedhlera. Togumepo pachibhedhlera kazhinji kakona tinotange nekusambe nyara dzedu tisati tapinda mukati.

Ndau inonga ine chibhedhlera, inosise kunge yakanyorwa kubanzi kwakona, antu okone kuerenga kuti apapo pane chibhedhlera asadarikira.

Mwaizvixiya ere kuti kune madhokodheya amweni atone zvibhedhlera zvekudetsera antani ayani anenge akakuwara dai mumatsaona amweni anenge akatoberekwa akadaro.

Aibasa rehurumende yegapi kuake zvibhedhlera. Tinokone kutoake chibhedhlera chedu muntaraunda teibetserwa ngeeutano.

Kuti nyama dzoopanda zviyani zvakanaka maningi kuenda kuchibhedhlera kuzvibhedhlera tinoona kune madhokoteya ngemakoti anobatikira maningi utano hwako.

Tinobabonga yaambo ngemushando uri kuizwa ngezvemuzvibhedhlera, kudetsera muntu weshe unenge agumepo, eyiape zvihlayo zvokuti aone kuhlaya, akamirire kupinde mwadhokodheya.

Madhogodheya naana mukoti eiseenze nevatenda muzvibhedhlera anokurudzirwa kunge akadxoka zvidxoko zvinoite kuti asabatire matenda.

Ebandiko reutano aakethiba kuti kunosise kurapwa muntu wakadini. Tinoona kunyangwe ngevasungwa anonga ari mumajere anotobvumirwa kutouya kuchibhedhlera eitorapwa.

Tinodakara yaambo ngekuwanda kwaite zvibhedhlera mumantaraunda munogare antu. Antu azhinji hachahambi mumango vakareba maningi eihambire chibhedhlera.

Ndau dzinochengeterwa mutombo dzinosisirwa kunge dziri ndau dzakahlamburika dzisina kumanikidzika zvakanyanya mutombo wakarongedzeka zvichienderana nendeta dzainorapa.

Tinodakarira kubatana kunoite madhokodheya muzvibhedhlera mwedumwo kazhinji kakona eisenza munovhiiwa muntu anenge akawandamwo eidetserana.

Zvibhehlera zveshe hazvo, zvingari zvikuwane ngezvidoko, zvinosisirwa kunge zviri mwakakomberedzwa. Kuitira kuti michini iri mukati ingwaririke.

Muzvibhedhleya mwadzare michini iri kusenza kuhloya matenda akapamhauka. Antu arikudetsereka peyani vatohloiwa kutonyorerwa mutombo votopona.

Chakanakira kuende kuchibhehlera ere ngechekuti ashandise ariyo anobatikira arwere maningi, dzimweni dzemukuwo unoona euya eizama kudetserana kuti upone.

Tinokurudzirwa kuti tisarera zvitenda. Kuti wazwe panorwadza kana kuwawa kwemene mumwiri mwako, ngatiende kuzvibhedhlera amweni anonga atori matenda makuru..

Tinokuridzirwa muntu weshe kuti arambe eindoongororwa zvirozvo zvinosanganisire kuningirwa ngazi yako, shuga iri mungazi mwako kuti yakawanda zvakadini.

Tinokurudzirwa teshe kuti ukazwa panopanda ngatikurumidze kurumbe kuchibhedhlera ngenda yekuti magomarara arikuwanda inyari chikunwe dai iboko ngatiende kuchibhedhlera .

Kukurumidza kundo hloyiwa kwakanaka maningi, nendaa yekuti uno detserwa nemukuwo. Amweni matenda ano torapika aka kurumidzirwa zviani.

Mikuhlani yegomarara inouya ngenjira dzakasiyana- siyana ngenda iyoyo muntu ukangonzwa panowawa ngatirumbe kuchibhedhlera toningirwe ngekukasira.

Muzvi bhedhlera medu mune akoti ngema dhokoteya aka fundira mishando wavo naizvozvo tino kurudzirwa kuti tiende kuna ana mazvikokota tobetserwa.

Kubudikidza ngekuwanda kwaita miteni inoseenza muzvibhehleya, madhokodheya akukasira kuona pane denda, chazvinoda ndechekuti iwewe wakhona ukurumidze muendeyo, zvinorapika.

Kugara muntu wakahlowiwa, kuonekwe kuhamba kwengazi yako, kuti haisi kurumba maningi ere kana kuti aisi kurumbe zvishoma ere? Kwakanaka, muntu unodetsereka.

Muntu weshe une kodzero yekuenda kuchibhedhlera eindo hloiwa ariyo anenge akaemera izvozvo anokudetsera kuti raita gomarara rinokurimidza kudetserwa achiri padhuze.

Zvakanaka maningi kuti muntu uziye mayererano ngendxondo dzako. Saka, petinowona payani fodo inonga yakanamirwa muzvibhedhleya ngatingotore mukuwo wekuzviningira.

Chiro chinozwi gomarara chinondomera, chinondouya peshe-peshe. Ngendaa iyoyo kuti wazwa panopanda, kunyaari mumatsoka, munyaari mumaboko, ngatirumbe tikurumidze kuhloyiwa.

Tinodakara yaambo ngekuti karetu antu aipere kufa ngekusaiziya. Zvine izvi matenda okurumidze kuoneka asati anyanyira mutenda otobetserwa.

Abereki tinokurudzirwa kuti tirambe teiningira ana edu kuti mitezo yawo yakamira chakanaka ere kuti taone kuti pane zvisina kumira zvakanaka anyangari madziso ngatikurumidze kuende nawo kuchibhedhlera.

Tisanyanya kurwadziwa maningi zviyani mukabhirwa kuti takumbomupa mubhedhu anenge eida kumuhloya mukuwo nemukuwo anotenderahe angani ako kuti vauye veikuona.

Ngendaa yekukurumidza kohloiwa antu akawanda arikupona piyani mumagomararawo angaa echibereko rikakurumidza kuonekwa rinorapika.

Ukange wazwa kuti pane pawawa kana kuti pane papanda panyama yako, ngatikasire kuende kuchibhedhlera dzimweni dzemunguwo kunenge kutori kutanga kwemagomarara.

Tinokurudzirwa kuti taone mapepa anonga akanamirwa ane chekuita nehutano ayani tierenge kana mifodho yakona taiona ngatierenge inotidetsera kuziya zvinoitika munyama dzedu patinenge tei.

Kazhinji kakona matenda anondode kukurumudzirwa ukakurumidzirwa magomararawo anorapika anhu arikutorapwa eitopora peyani.

Tinoramba teindokurudzirwa kuti ngatidakarire chibhedhlera. Ikona kune micheni inotidetsera kutipa umweni utano hunonga hwakanaka.

Asharuka edu eikura zviyani matenda anowanda kune amweni matenda anotoziwikanwa kuti awawo anotowanza kubata anhu akura, matenda akaita sendetemwa.

Tinobonga yaambo ngeanoseenze mumhatso dziyani dzinohloiwa zvinobve muantu, ngekukona kuchengeta zvirozvo. Nguwa zhinji tinoona zvakarongedzwa pakanaka pekuti azvirashikiri.

Kuuya kwakaita michini muzvibhedhlera, kuvanutsa mishando yeanthu, nyanyei ayani anenge eishande kuhloya ngazi inobve muanthu.

Pane imweni mitombo inooneke mumbatso dzekuhloya dziyani isiri mitombo yekumwa baa. Imweni yakona ngeyekutosuke zviro zvinenga zvaseenzamwo.

Mumhatso dziyani dzinoseenze kuhloya zviro zvinenge zvabve muantu, aagumiyo oningira ngemadziso, anotoise pamucheni kuti akubhuire zvinenge zvirimungazi yako.

Zvimweni zvino kone ku senzeswa eyi hloya mu mbatso dzeku hloya anokone kusenzesa imweni mitombo inonga yeiswa pazvipepa zvei chinja ma kala otoona kuti pane chitenda ere kana kuti apana.

Kune njira dzakaparadzana dzinoseenzeswe kuningira matenda mukati memwiri wemuntu. Pamweni anotore ngazi, pamweni anotore mabesha, pamweni anotore tsvina yemene-mene.

Mazuwa anaya akuchina zviyani zvekuti unopedze mukuwo wakareba weindokanyiwa kanyiwa zvarerutswa ngemicheni yadzare muzvibhehleya yekuhloye matenda.

Mishando yarerukira madhokodheya ngendaya yemucheni yadzare mwo muzvibhedhlera antu ondo hloyiwa otobhuirwa zvinonesa zvotonasirwa apapo.

Muchini inohloya muzvibhehlera ayiningiriba kuti muntu uchiri kukona kuhamba ere, irimo imweni inotoningira vayani vanokorere kuhamba.

Tinokurudzirwa kuti tiende kuchibhedhlera, azvichatori mukuwo ba, kuti uonekwe dambudziko rako. Imweni kundosimudze boko muchhini wotobhuya zvironzo.

Imweni mitombo yetinoona mumbatso dzinohloyerwa iyani andiyekumwapi inenga iri yekutodhibanisa ngeimweni mutombo panguwa yanenge kusenza kuhloya matenda .

Mbatso inochengeterwe mitombo nezviro zvinonga zveihloyiwa zvinobva muantu, inosise kunge iri mhatso yakahlamburuka, makabati arimo ekurongedzere zviro.

Tinodakara yambo ,ngekuti makirinika aakwa mundaraunda dzakawanda maningi, antu azhinji akukone kudetsereka, musinde mwemizi yavo.

Abereki tinokurudzirwe kubhuire ana edu kuti mukaona zviyani anobaira auye kuchikora haikona kurumba kutiza baa, emai mubaiwe ngekuti arikutomupe upenyu.

Ehutano anobatikira maningi ana adodori sakei meiona kakurutu akapiwe mibhedhu kwaanenge ari ega asingazobatiri amweni matenda.

Tinokurudzirwa ana mai kuti tirambe teivhakachira chibhedhleya ngeana edu kudakani apere kubairwa. Tinosisirwahe kuyaiya zvaanenge eitifundisa maererano ngekungwaririre ana.

Mushando wareruka pheyani muzvibhedhlera umu, kubudikidza ngemichini yadzaremwo iri kurerusira madhokodheya pamushando. Azvichatori nguwa ba kuti muntu adetserwe.

Michini dziri muzvibhehlera medu dzawanda maningi, chimwe nachimwe chitenda chinonga cheihloiwa ngemuchiniwakona .Zvimweni zvinonga zveitouya ngezvihlayo ngemavhiri.

Amweni angambuya kuti hai hakuna micheni kuzvibhedhleya. Hagumi einanika pabanze inotoiswa mumhatso imwe neimwe unondouona paunenge vakuda kusenzeswa pauri.

Mune ungwanda ngwanda hwemichini wadzaremwo muzvibhedhlera chezvinondoda kuti uende, muchini wega wega unoemera dambudziko rawo

Yawanda michini muzvibhedhlera, iri kuuya korerutse mishando peshe-peshe muzvibhendlera, panyaari pekuti maa zvidhloko zvinonogezwa peshe.

Kune michini yakawanda maningi muzvibhedhlera, yetinodhibana ndiyo, kakurutu unotodhibana ndiwo kuti waite chitenda chinoda michina wonawo.

Kune midziyo yakawanda maningi muzvibhedhlera iri kuseenzeswe kuite mabasa ehutano imweni inoseenzeswe kuhloya imweni inotoseenzeswe kuhambise masoko kwemene

Madhokodheya anokurudzirwa mishando mazuva Anaya ngenyaya yemichini yaamo muzvibhehleya kunyanzwivarwere vako a varikurerutsirwahe ngendaya yekuti aachaemeri mikuwo yakareba asati apiwa mitombo .

Madhokodheya anofundire mishando yakaparadzana, nguva yavanonge veyifunda iyana, amweni anofundire kutonasirise makodo eantu, kuadzoserese pandau.

Midziyo yataanayo muzvibhedhlera zvikurutu yakawanda maningi .Inodetsera mabasa akawandawanda. Imweni inotodetsera ngekunobikwa imweni ngekunosukwa zvinoseenzeswa .

Midziyo inoseenzeswa ngemadhogodhera muzvibhedhlera panguwa iyani yaanonge eicheka anhu inosisirwe kuti iiswe pandau yakanaka.

Pane amweni mathuluzi atinowona muzvibhedhlera, anosisirwe kuti mukoti weshe nadhokodheya weshe ange ayinazvo. Kuvazhinji zvokuningira kuwone kuti hhana yemuntu ichikuchaya here?

Hutekwerede hunosevenzeswa ngemadhokodheya nguva iyani yaanenga eicheka antu inotarisirwe kuti igare mumicheni inoisuka kuti igare yakachena.

Mune ungwanda ngwanda hunoseenzeswa nemadhokodheya muzvibhedhlera. Zvimweni zvakhona ngezvekuteerera kuti munhu uchiri kufema ere. Zvimweni zvakhona inaiti dzemene.

Michini inoseenzeswe muzvibhedhlera, ine nguwa yainosise kuti imbonasiriswa yomboiswa zvimweni zvinyuwani kuti irambe yeiseenza zvakanaka.

Michini yechimanje manje, yowoneka yeyidetsera kakurutu kuzvibhedhleya. Antu achaemi mulayini mukuwo wakareba maningi. Akukurumidze kudetserwa.

Kune amweni matuluzi asinga faniri kuti ashaikwe pana dhogodheya. Mukuvo muzhinji mweiona eihamba ari pabasa anonga akatoise chiro chakona muhuro.

Nayithi dzinosenzeswa nemadhokoteya , dzinosiyana ngekuti dzirikushande pari. Dzimweni dzakhona, ndedzekusenza kubayire mumvura iyani, inonga eyiwunze ngazi mwiri womunthu.

Imweni micheni inoseenzeswe muzvibhedhleya, inosanganisire chekuhloya mwiri womuntu ,kuti uri kupisha ere, kana kuti wakatonhora. Tinotokurudzirwe kutoti tigare ndiyo kumamizi kwedu.

Midziyo yakauya muzvibhedhlera yazaremo muzvibhedhlera tinozvidakarira ngendava yekuti hatichatori mukuwo wakareba tiriyo pazvibhedhlera.

Zvidziyo zviyani zvinosenzeswa ngemachiremba nguwa yavanenge veivhiya azvindotsvetwi peshe peshe nguwa zhinji tinoone zveitsvetwa mukandiro zveizondosulwa nemucheni.

Kune mbando dzakapambaukana dzemicheni inooneka mukati mwezvibhehlera zvedu. Chondosiyanapo ndechekuti unode kushanda pari pounonga weishandira.

Midziyo inosenzeswa ngemadhogodheya nguva iyani yanonga achiita basa rekuvhiya antu. Inofanira kuti ichengetedzwe pakanaka pasingapindi zvirwe zvimatenda.

Zvimweni zvezvimatukuzi zvinosenzeswa ngemadhokodheya ngemanesi muzvibhedleya zvigero zvinosenza maningi Pavanenge veide kucheka zviro .

Kwane matuluzi akawanda anosenzeswa ngemadhokodheya panguwa yanenge eiita mushando wawo. Amweni akhona anosanganisira ekuningire munzee dzeantu.

Pane rimweni bandiko reutano, rinoone nezvekunasirisa mitezo yaantu kuti wakaguke mukumbo zviyani, anokunasirira mumweni mukumbo wekuhambisa.

Michini imweni, madhokodhera anotokurudzira kuti vantu ngagare nazvo mumamhatso mwawo. Micheni yakayita seyinoningire ngazi, kuti shuga irimo yakawanda seyi.

Imweni michini iri muzvibhedhlera mwedumwo, aungatombouziyi, kuti usingazi kuzwe katenda kakhona kanonge keida muchina uwowo.

Munorongedzerwe mitombo inosisa kunge iri ndau ine zviro zvakarongedzeka zvakanaka zvisina kuti mwarakata chimwe nechimwe pacho chega zvinosizirwe kuti zvinge zvakarongedzeka.

Michini yadzaremwo muzvibhedhlera, nyanyei zvibhedhlera zvikurutu. Dambudziko gurutu riripo ngeremare yekuti muntu uone kuiswe mumuchini.

Marasirwo anoitwa zvinonga zvaseenzeswa muzvibhedhlera anosiyana, sakei mweiona makaba ekurashira anenge akatosiyanawo.

Micheni ya dzaremwo mu zvibhedhleya yakando mirira andani kuti tiende to hloyiwa matenda pachiri padhuze tione ku detsereka mukuwo uchiripo.

Imiwoye imweni muchini yamo muzvibhehlera umo aungaizwisisi chezvinondoita dzimweni dzemukuwo kundogara wotoona zvinonga zviri mumwiri wako pachivhitivhiti.

Mu zvibhedhlera madzare michini ye zvindo ita nde chekuti muchini wakona uno iswe mu mbatso yemwa unenge wei fanira kusenza kuti iri yeku hloya ino iswe mu mbatso dzeku hloya.

Michini imweni inoseenzeswa ngemadhogodheya muzvibhedhleya yakawanda maningi. Zvinochindosiyana ngepeinode kunoseenza. Imweni yakona ngeyekudetsera kuise mweya mumwiri womuntu.

Midziyo inoshande muzvibhehlera yakawanda maningi, imweni yakhona inoseenze kuhloye ngazi ngezvimweni zvinonga zvabva mumwiri womuntu.

Tinoit'ya hedu naiti asi inodetsera maningi yakatidetsera maningi gorero remukuhlani webesha mupengo antu akatopona nekubairwa.

Madhokodheya anokurudzirwa kuti mathulusi aanonga eiseenzese pamushando wawo asango tsvetwa peshe peshe, zvino nhongera amweni matenda.

Tinokurudzirwa kakurutu kuti tahinwa mutombo zviyani muchitoro chemutombo, ngatikone kuti tierenge pabhokisi pakhona, kuti unomwiwa ngemukuwo uri.

Mitombo yechirungu inodetsera makaparadzana imweni yakona inoto detsera kuhamba kwengazi mumwiri memuntu arimapirizi anotomwiwa zuwa ngezuwa.

Hutano hwemuntu hauningirwi panyama basi. Hunoningirwahe ngemumasoro. Iriyo mitombo inoite kuti mabvudzi edu agare akanaka.

Kune mbando ngembando dzemapilizi, amweni anouya ayinemukala yakatosiyana, amweni anoyitawo wekutsengwa, amweni anoyitewo okumwiwa nemukaka.

Kune imweni mitombo inonasirirwa kudzivirira matoenda, ngekuti anthu anokone kutogara apiwa mapilizi kana kubairwa kumatenda akaita seano konzerwa ngenthunga

Mune mitombo yonasirwa mazuanaya inokone kudetsera anhani anoneseka ngekuti akarye zviro mundani mworwarwadza onaawawo arikudetsereka .

Mitombo yechiyungu inokone kuuya iri mwakaparadzana asi uri mutombo unorape zvimwe chetezvo, unokone kuuya ari mapirizi kana kuti nayiti.

Mitombo yechiyungu yeigadzirwa anoise kamufodho kanokhombisa kuti mutombo uyu wakasisire kumwiwa ngeantu akuru ere? kana kuti ngeweana adoodori.

Mitombo yechikosoro yechimanje manje yakawanda maningi inouya iri mumbando dzakaparadzana imweni yakona inenge yakaemera ana.

Anthani ayani anokwena maningi akarya zviro, anopupire madziso akagume pamaruwa, mitombo yechingezi iriyo inodetsera izvozvo.

Mitombo yechingezi inouya iri mumbando dzakaparadzana. Imweni inoita yekumwiwa, imweni inoita yekupfapfaidzwa panorwadza pakona.

Kune mhando dzakaparadzana dzemapilizi aindosiyana nemukara zveyisiyanahe kuti anoda kurapa chiinyi chakona.

Mapirizi mazuwa anaya ouya ari mumbando dzakaparadzana, amweni anenge akasiyana amakara, zveienderana ngekuti anomwiwa mukuwo uri.

Tinokurudzirwa kuti patino hiniwa mitombo payani ngatiyayeye maseenzesero etinosvika toita taakanyi kuitire kuti tisazoshaisha.

Antu mazuwa anaya otopinde kudakarire mapilizi kupinda mutombo yedu yechiantu mweni anoti mapilizi awawi zvakanyanyaba kundomedza atopera otopona.

Mitombo yehwana inosise kungwaririrwa ana mai tapedze kuhina mwana mutombo ngatiise pandau paasingahaniri ngekuti ngekuti mizhinji yakhona inotapira ana anoidakarira.

Tinokurudzirwa kuti patinohiniwe mutombo payani, kungaa kuchibhedhlera kana kuti kuchitoro chinotengesa mutombo. Ngatiningire kuti chibhodhlera chakona ndiwe ere watange kuchibeura.

Mitombo yechikotsoro iri kuuya iri mumbando dzakaparadzana. Tinondokurudzirwa kuti tisati tatore mutombo ngatitange taerenga chipepa chinonga chiri mukati.

Paunohinwa mitombo payani muchitoro anowanza kubhuira kuti mapirizi anoda kuti woamwa wowanza mvura anoda mvura yakawanda mumwiri.

Paunohiniwa kabhokisi zviyani kemutombo ngatierenge kuti arimapilizi kanenge kakatonyorwa kuti mukatimwo munemapilizi manganayi

Mitombo yatinopiwa kuzvibhedhlera yechiyungu, inouya iri mumhando dzakaparadzana. Tinokurudzirwa kuti tierenge maseenzesero tisati tatange kuumwa.

Mitombo mizhinji yetinopuwa muzvitoro zvinotengese mitombo yekudzora haitendedzwi kuseenzesa kupfuura mazuva anokwane mwedzi umwe chete.

Mitombo yeinasirwa inonasirwa iri mumbando dzaka pambauka imweni inouya iri naite yekubaira, imweni inouya iri yekupfapfaidzira mumiro.

Mazuva anaya mapirizi akuuya akaiswa muzvipepa zvakaparadzana zvimweni zvakona zvipepa zvinoadzivirirahe kuti asapindwa nemvura kana ngemwando.

Zvinondodiwa pamitombo yechiyungu nechekubhuyira dhogodheya nyanyei yechikotsoro iyo zvounozwa paunonga weikotsora ndizvona zvinoita kuti upuwe mbando yemutombo.

Mitombo yechikotsoro inoonekwa peshe peshe. Pane imweni yekuti unokone kungonopiwa kuchitoro unotenga usina tsamba inonga yabva kwadhokodheya.

Mitombol yedu yechimanje-manje inouya iri makaparadzana zveindosiyana ngezveinode kurapa. Imweni yekudonhedzera kakurutu inouya iri mutubhotoro tudododri.

Mapilizi ari kudetsera yaampo antu azhinji arikupona ndiwo anonyararama ngedamumbudziko re remwoyo rematenda akanopampaukana ari kurarama ndiwo mapilizi.

Mushando wakuoneka weireruka kuzvibhehlera ngendaa yemicheni yagaremwo. Micheni irikuite kuti anhu asaema nguwa yakareba eida kudetserwa.

Kudhayako maphilizi eiuya echingezi aya taindoziya kuti maphilizi machena, anovava. zvinezvi aakuuya nemikara yakapambauka. Aakuuyahe akaputiridzwa ngetumweni tupepa twekuti auz...

Zvinokurudzirwa kakurutu kuti paunohinwa mitombo paya ngatiyayiye kuti mitombo yakona inomwiwa seyi pamweni pakona zvipepa zvakona zvinenge zvinemufondo wekuti unomwa nguvai.

Mitombo yedu yeiuya weipuwa inonga ine kapepa. Tinosisirwa kuti tierenge kapepako tiziye zvakanasire mutombo imwona tisati tatange kutora.

Mitombo ye chingezi iri kuuya iri mu mbando dzaka paradzana imweni ino uya iri mapilizi mapilizi akona ochi bekwe mutu bhokisi.

Tinokurudzirwa kutora mapirizi atinenge tanyorerwa nemadhokodheya teimwa eshe eipera dzisasirana ba kuti dzimweni dzemukuwo tisazorwarazve.

Chetinoizirwa kuti tisaseenzeserana mapilizi ngechekuti, dzimweni dzemukuwo zvimakaba zvinokona kufanana, asi wazondoerenga, unondoona kuti umweni unenga wakaiswa zvakawanda kupinda umweni

Kune njira dzayo mazuwa anaya dzekuwedzere mvura mumwiri wemuntu amweni akusenzese mapilizi amweni akusenzese mvura yemene kuise munyama yemuntu.

Tinobaabonga yaambo ngezvibhedhlera zvadzare mumantaraunda mwedu. Tinondoramba teichaye bembera kuti ngazvitutsirwe, anhu asaema mumulaeni mukuwo wakareba.

Kune mhatso dziri kuakwa mumanharaunda mwedu dzekudetsera ayani ane dambudziko rwndxondo dzimweni dzemukuwo anotonogareyo kusvika awona kuti wapona.

Zvinokurudzirwa kakurutu kuti waona kuti une chirikukushungurudza mundhlondo mako uwane waunobhuira wodetserwa ,unorerukirwa

Kubadhla reutanoro kune antu akafundire kubhuya ngeantu ane dambudziko rengqondo. Mungari mwapinde mudambudziko rekufirwa, anokurikura ndimwi eimudetsera.

Utano hwemwana hwakakoshera muntu weshe ngendaa iyoyo tinoona dzimweni dzemukuwo ana eifunda eitoite mudzuwe, wakanakire kuti unosimbisa hee ngenyama dzawo

Bandhla rinoona ngezveutano hweana pamwepo ngekufunda kwawo rinoite mishongano ngeantu akawanda eyiafundisa kuti ana anobatwa sei.

Muzvibhehlera ana adodori anoiswe mwanonga eigara ega kuti asabatira amweni matenda anokone kubva kuantu akuru.

Kune mapandiko akawanda maningi anozviemera anobatikira hutano hwemwana kuona kuti mwana weshe wawaniswa here hutano hwakakodzera.

Abereki tinokurudzirwa kuti, kuti mwana wakwana zera rakwe rekuende kuchikora, ngaaende anofunda. Asaswera pambaba. Amweni anenga eiti sara nemwana. Handizvopi.

Kune mihlongano yakawanda inogarwa ngeve bazi reutano ngeamweni mabandiko akadziemera mukuona kuti hutano hweana hunongwaririrwa sei, ana ochengetedzeka sei.

Tinokurudzirwa muntu weshe kuti tione kuti ana edu abayirwa ere nayeti dzekudzivirira kumatenda akaparadzana.

Ana ane kodzero yekuti arapwe peshe paanonga ari .Ngekudarokwo, muntu weshe unofanirwa kufundiswa ngekuziyiswa kukosha kwekukoshesa utano hwemwana.

Hutano hwemwana hunooneka kubudikidza ngekutamba. Kazhinji tinoone ana ayani asingazi kuite zvakanaka anotofundiswavo zvaanenge eikona kuita.

Kuti mwakone kubairise mwana kuma jikiseni eshe anotenderwa mwape mwana upenyu, mwape mwana uwowo ntaka yekuti akure mune chakanaka.

Mukaningira pamunobairisa ana payani pane zvinonyorwa zvimweni zvinonyorwa pakadhi remwana zvimweni anenge ane zibhuku zvinodetsera kuti aziye ana anonga abairwa munharaundamwo.

Mukuedza kuone kuti mwana weshe wawane utano ere? Eutano eibatana neamweni mabandiko akadziemera, anoake zvibhedhlera musinde mweanthu.

Anamai anokurudzirwa kuti ngaanobarira kuchibhehleya. Ikona ndookwaanofundiswa kuchengetedze ana. Nyanyei ayani anonga abara ana asingazi kusvika, anofundiswa mangwaririro aanokone kuaita.

Ana anosise kuti apuwe mukuwo wekutamba ega. Chinozokurudzirwa ngechekuti antu akuru tione paanonga eitambira kuti hapana chinokuwadza ere.

Tinokurudzirwa yaamho anamai kuti tinobairise ana majekiseni ekuadzivirira kumukhuhlane inokone kuabata, inofanana ngemhetamakumbo.

Muzvibhehlera mune ashandi arimo akafundire basa rawo. Ayani anoite zvekuhloya dzimweni dzemukuwo unoona eiseenze ari airi eidetserana kukuhloya.

Chinoita kuti tidakarire chibhedhlera ngechekuti anhu awawo akatore makore akawanda maningi eifundire mushando wawo, antu anoziya basa rawo.

Tine rimweni bandiko muzvibhedhleya mwedu, rinosenze kubhuya ngeantu. Reiabetsera kuti ndxondo dzavo dzidadzikane. Dzisamanikidzikaba nekuti zvinobare matenda.

Zvetinobuyire antu kuti adakarire kuenda kuchibhedhlera, ngechekuti midziyo yaayo yekuhloya. Akafundire basa rakhona rekuseenzese midziyoyo ariyo.

Ashandi anoshanda muzvibhedhlera, kusanganisira madhogodheya, anamukoti ,anambuya utano, antu akafundire mushando wavo. Tisaatarisire pashi petinenge teienda ngeana payani.

Vebandiko rezveutano akaona zvakakodzera, kuti afundise ana mbuyautano nanasekuruutano anozohamba mumamuzi eiona kuti antu, arikudzingwarira ere utano hwavo.

Amweni ashandi emubandiko reutano, ngeanoshanda kudetsera anthu, kukurukura neanthu kuti ngqondo dzawo dzidzokere pasinde. Dzimweni dzemikuwo anonga eitofundisa ngemifodho.

Muzvibhedhlera mwedumwo, mune amweni anoshandemwo akafundire basa rekudzoradzanisa nyama dzeanthu pandau, ariyo ngatiende.

Michiniyo iri imwona muzvibhehleya inode kuseenzeswa ngeantu akafundire kuiseenzesa. Tinoona tagumeyo mune akagarire kutoseenzese michini iyona.

Vanosenza mubazi rezveutano vanokurudzira maningi kuti vantu vawanze michero pachikafu chavo zvirikukuridzirwa kuti michero ngayiwande.

Michini yetinoona iyani muzvibhedhlera ine antu akatofundira basa rakhona kuti rekuiseenzesa aindotwi kuti wauya obata wabata wabate.

Ashandi anoshanda muzvitoro zvinotengeswa mitombo, antu akatofundire basa irona, tisathlaba kumabhuira matoenda, akazvifundira anoziya kukudetsera.

Anoshanda mumbatso dziyani dzinohloyewa matenda anokurudzirwa kuti ange akad'oka zvid'oko zvinoite kuti asabatire matenda anod'oka kubvedera kugume dzasi.

Kune madhogodheya anopuwe mvumo dzekuti avhure zvibhehleya zvawo. Munyari mumadhorobha ngemumataundi, ane kodzero yekurapa antu. Antu awawo ngatiende todetserwa.

Ezvitoro zvinotengeswa mitombo anokurudzirwa kuti mitombo ngairongwdzwe zvinoita kuti muntu unode kutenga akone kuerenga.

Kune amweni madhokodheya anopuwe mapepa ekuti akone kuise zvibhedhlera zvawo mukati mema taundi hino anokurudzirwa kuti nganyore aisa chibhedhlera chawo.

Zvitoro zvemutombo tinodakara yaampho kuti mazuwa anaya takundozviona peshe peshe zvadzara munyari musinde mwezvibhedhleya zvirimwo munyari mukanyi kwedu zviriyo.

Imweni mitombo yatinomboona muzvitoro zvinotengese mitombo handi yemindani yegaba. Anototengesawo mitombo yeayani anoite mitambo yekugwinyisa mwiri yawo.

Ezvitoro zvino tengese mitombo ano kuridzirwa kuti pa ano rongedza mitombo payani ngaamise mitombo yeenderana ngemi kuhlani yainonga yeirapa.

Zvimbatso zvino tengeserwa mitombo zvinosise zvine makabati ekuti mitombo igare musingachayi mhepo amweni akhona anenge akato dumaidzwa.

Ano ake zvitoro zvino tengese mitombo, ano sisirwa kuti anyore zvino kone kuti munhu uno kone kuerenga ari kuretu.

Zvitoro zvinotengese mitombo azvitengesi mutombo yega zvinotengesa cheeshe chine chekuita ngeutano hwemunhu kusanganisira zvinogone kugqoka ngeayani anenge eisimbise makodo awo.

Ezvitoro zvino tengese mitombo ano kurudzirwa kuti ngaatengesere antu anonga auya ne matsamba anonga eyibve ku madhokodheya.

Zvinokurudzirwa kuti chibhedhlera chimwe nachimwe chive chine movha inonga yeiemera kutware mitombo, kutware anonga apinde dambudziko rinode kuti atwarwe.

Tinondoramba teikurudzirwa andani kuti ngatidakarire kutenga mitombo muchitoro chakapuwe mapepa ekuti chitengese mitombo. Tisatenga mitombo yemirodhi. Inotiparira ndaa mangwani.

Mumbatso dzinochengeterwe mitombo munotarisirwa kunge muine makabati ekuti mitomboyo igare yakangwaririka, isingawani beto.

Zvitoro, zvinotengese mutombo zvinokuridzirwa kuti ngazvinge zvakabeura nguwa zhinji ngekuti munhu unondorwara peshe -peshe zvisinganingirwi nguwa.

Zvitoro zvinotengesa mitombo, zvinotengesawo ngezvimweni zvinoseenzeswa ngeantu anonga eite zvekusimbise nyama yawo, zvimweni zvinopfekwa mumirenje ngemumaboko.

Zvinosungirwa kuti, chibhedhleya chimwe nachimwe, kunyanya zvikurutu, zvingazvinembatso inotengeserwe mitombo kuti antu asahamba muhambo wakareba, kuhambire mitombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo ,zvinokurudzirwa kuti zvinge zvakabeurwa, mukuwo weshe wezuwa, antu asatambudzike kutsvage mitombo.

Tinoona kazhinji kakhona teigume muzvibhedhlera, panonga paine ndau inohinwe mitombo, kana kuti mhatso inotengeswa mitombo.

Ezvitoro zvinotengese mitombo anokurudzirwa kuti ngaaise makabati anonga eigare mitombo yawo yakachengetedzeka musingapindi zuwa kana mbepo.

Ezvitoro zvinotengese mitombo aokurudzirwa kuti ngazvinge zvakabeurwa mukuwo weshe wezuwa kutira ayani anematenda anoamba ngeusuku.

Zvitoro zvinotengese mitombo hazvitengesi mitombo yega peyani. Dzimweni dzemukuwo tinoona muine nemikaka yeana, ngemaporiji eana, ngezvinosenzeswa ngeantu kadzi oende kunguva.

Nguwa zhinji petinohanba muzvitoro payani ,tinoona dzimweni dzemukuwo, chitoro chinotengese mitombo, chasara icho chega, chinonga chakabeurwa Ndizvona zvinotodiwa neveutano.

Tino kurudzirwa kuti tei tenge mitombo zviyani ngati tenge mitombo mu zvitoro zvaka puwe matsamba ekuti zvitengese mitombo zvaka kosha maningi izvozvo.

Tinodakara yaambo , ngekuti anthu mumamuzimwo oziya kuti kana eutano ayani akazwi ari kuuya, anthu anoenda akawanda kondoyayeya zvaanonga eibhuirwa.

Vebandhla reutano ane dzimweni nguwa dzaanombohambire muzvikora aifundise ana echikora kudzingwarira utano hwavo .

Mwaizviziya ere kuti dhogodheya unope muntu mutombo zveienderana nekurema kwake, zveienderana nekureba kwake. Zveshe izvona zvinoningirwa usati vapinda madhogodheya.

Imweni njira inoseenzeswa kufundisa antu maererano neutano ngeyekughloke zvighloko zvinenge zvakanyorwa maererano ngemukhuhlani unoita kuti antu auziye.

Tinoba dakara yaamho ngekuyaiya kunoita antu mumanharaunda. Kuti akazwe kuti eutano arikuuya kofundisa antu anobuda akawanda.

Mapandiko akapamhauka anobatana neeutano kufundisa antu maererano ngezvekudzingwarira kumikuhlani inosanganise besa mupengo ngeshuramatongo.

Eruzhinji arikudetsereka maningi kubudikidza nechirongwa cheveutano vanombobuda kubanzi veimbodetsera antu ngezveutano hwavo. Tinoona ngeemitemo akona anotopindawo eitohloyiwa

Dzimweni mhatso dzinenge dziri pazvikora zvepadera dera adzibvumirwi antu anobhema ngendaa yekuti dzimweni dzinonga dzeichengeterwe mitombo yakakosha.

Kune mhando dzakaparadzana dzinoseenzeswa mukuronga mhuri, dzimweni dzakona dzinosanganisira kubairwa, amweni akhona mapilizi.

Kubudikidza ngekurura kwaite gomarara rechibereko anamai eshe nentombi anokurudzirwa kuti arambe einoningirwa ngekukasira.

Kune njira dzaka paradzana dzino kone kusenzeswa mukuronge mhuri. Dzimweni dzakona dzino sanganisira kubairwa naiti. Dzimweni dzakona dzino sanganisire kubairwa zviro zvinoiswa ngedzasi.

Chiro chakabaanaka yampho kundobarira kuchibhedhlera kona unoona fundo maererano ngekucheta kwemwana unotofunfiswa kubvira kutanga kuyamwisa.

Ayani anenge o funga zveku tange mbatso mwamuna nge mukadzi ano kurudzirwa maningi kuti ngaatange aende ko dhloyiwa ngazi dzawo dzoonekwa kuti dziri kupindirana ere.

Kubudikidza ngekuwanisa utano kuruzhinji, madzimai anofundiswawo kunasira zviro kuburikidza ngekutodhunga midziyo yavanozoseenzesa panguwa yawo.

Ndombi dziri kutanga kuyaruka ,dzinosizirwe kuti dzizive nekufundiswa, kugona kuzvichengetedza, panguwa yawo iyani, yaanonga otanga kuteera, kufundiswa kutoerenga mazuwa kwemene.

Anamai ayani akadzitwara ane zvikafu zvaanosisirwe kuti arye zuva ngezuva. Zvikafu izvona zvinonobetsera kukura kwemwana uri mundani.

Mudzimai weshe unokurudzirwa kuti utano hwake ngaange achiuziya nguwa yeshe, ngekurya zvikafu zvinoita kuti asawande mafuta mumuwiri mwake.

Cgakanakira kuti muntu andovarira kuchibhedhlera ndechekuti kune akatofundire mushando wakhona kukubarisa ngekukufundisa kuone kungwarire mwana wakhona.

Ngendaa yekuti utano hwemuntukadzi hunokosheswa maningi, eutano anombobuda eihamba eifundisa antu, maererano ngekukosha kweutano hwemuntukadzi.

Payani panonga peitambiwa mitambo, pane bandiko reutano rinonga riripo rakatoemera ngezvimungedhu zvakona zvokuti antu akakuwara otwarwa akaiswa apapo.

Antu ayani anoite mitambo anokurudzirwe kuti adakarire chibhehleya kuti arambe eindoihlowa miridzavo kuonekekuti dzichakanaka ere.

Anosimbise mwiri dzavo ayani kubudikidza ngekurumba kana kusumudze zviro, ane zviro zvaanosizirwe kuti aise mumaboko awo ngemumarenje awo, kuti achengetedze mitezo yawo.

Chiro chikurutu chinokurudzirwa ngeeutano kugwinyise mwiri wako muntu zvisinganingirwi zera muntu weshe unokurudzirwe kumbotatamura mushuna yake.

Pamunonga meiite mitambo zviyani, popane antu anonga aripo akafundira kupe rubetsero rwekutanga, muntu peanonga akuwara, asati aendeswe kuchibhedhleya.

Anhu anokone kuite mitambo yakaparadzana mukuedza kusimbise mwiri dzawo. Imweni yakona inosanganisira mitambo yekuchayana.

Kune bandiko rimweni rinodetsera antu ayani anenge akakuwara. Newakakuwara eyitamba bhora anokudetsera wokupe zvokuhambisa, wofundire kuhamba.

Muntu weshe unoite zvekugwinyise mwiri kungaa kurumba, kungaa kutambe mabhora, uno kurudzirwe kuti ngaawanze mvura mumwiri mwake.

Antu ayani anoite mishando yekusimbise mwiri yavo kubudzikidza nekurumba amweni anotambe mabhora, anemicheni inosenza paari kuahloya kuona kuti akakodzera ere.

Antu ayani anoite zvekugwinyise mwiri yawo ane imweniwo mitombo yaanosisirwe kuti aseenzese neimweniwo michini yaanoseenzesa.

Umweni mutombo wekuti munyama dzemuntu dzigare dzakatxakazeka ,ngewe kusimbisa mwiri vako muntu. Kumuka ngwanani ayaani veimbotatamura mishuna yako.

Anhu azhinji ariku batsirikana maningi nge chirongwa chaka uya chechi manje manje chekuti antu ano kone kuto rapwa eyi senzese micheni yechi zvino zvino.

Kune vantu vanoite zvekusimbise mwiri dzavo kubudikidza ngemutambo ane zvid'oko zvaanokurudzirwe kud'oka kuitire kudzivirira makodo awo mumitambomo.

Mazuva anawa madhokoteya otoshandawo nemichini yechizvino-zvino nguva zhinji teipinda mwaanohloera vandu tinotoona mune mikombiyuta.

Muntu weshe odetsereka kakurutu ngendaa yemichini yazara muzvibhedhlera mazuvano aye kungogare pamuchini otokubhoira zveshe.

Dzimweni ndau ere aachaseenzesi mapepa eikuhloya eikurapa zveshe zvakundoitwe mufoni inyari mitombo yakona yakutonyorwa yototumirwe mumunxunga mwako.

Michini yechizvino zvino yawanda maningi uye hee iri kudetsera maningi mumamuzi mwo antu otokwanisa kubhuya ndi dhokodheya paruthunga.

Tinodetsereka yambo ngemitombo yechiandu irimo mumakanyi edu amweni akona tatonayo pamuzi pedu wandozwe besha ondokuma totobwabwabhisa otomwa totopora.

Mitombo yechiantu inooneka pakaparadzana. Inokurawo zveienderana ngendau yairi. Imweni inokura maningi iri kunonaye mvura.

Anthu odakarira mitombo yedu yechianthu, tiri kuona nguwa zhinji mwatinohamba anthu ari kutoite mabindu emitombo yechianthu inosanganisira mipfuta neimweni.

Tinobetserwa kakurutu ngemitombo yechibhoi. Amweni matenda mazhinji anondopera tiriyo kumhatso, teindosenzesa mashakani wo.

Mitombo yechiantu inouya iri mumhando dzakapamhauka, imweni yakona anonga eisenza maruwa ,imweni yakona zvinenge zveisenza muchero wakona.

Mitombo yechianthu inodetsera yaambo mumadenda akaparadzans mwinyari masoro minyari mundani iriyo inorapa zveshe.

Mitombo yechiantu tinoishandise mumatenda akaparadzana kunyazi vakuvara, vadzitema nebadza ariko mashakani anotsvanyiwa vokwizirwa pakuwara pakona.

Mitombo yechiNdau inorapa iri pambando dzaka paradzana, imweni yakona inorape eiseenzese mashakani imweni inorapa yeiseenzese nzinde.

Mashango edu akabapfuma yambo chetinosisirwa kuita toenda mushango makona kundotsa mutombo ngatiende nevasharukwa anoziya mitombo.

Antu azhinji, nyanyei emumataundi, odakarira maningi kurya zviro zvechiantu, ngekuti ndizvona zviri kutokurudzirwa ngeeutano.

Zvino dakadza yaampho weipinde muchitoro weione mitombo wechianthu uri kumbatso kwako wakabekwe muchibhotoro wakatoo weito tengeswa zvino baadakadza .

Mitombo yedu yechianhu ndiyona yotosenzeswe maningi ngevantu. Kunyanyei ayeni ari kunasira makanda vavo ari kusenzese mutombo yechibhoyi.

Mwaizviziya ere kuti uchi hwemene huyani hunoseenze makawanda pautano hwemuntu . Mutombo wedu wepasi chigare unorape matenda akaparadzana .

Mitombo yechibhoyi inoseenzeswa ngenjira dzakaparadzana, imweni inoyite okukuyiwa, yoite uswa muntu uyise mubota, imweni indobwabwadidzwa.

Imweni mitombo tinoione kubva pamapande embiti ngekudaroko mimbuti mukuru iyani iri mumakwasha mwedu tinosisirwe kuti tichengetedze tisaitema.

Antu odetsereka mukunasire makanda avo kubudikidza ngemitombo yedu yechibhoyi irikutorwa yeinonasirwa kuti inasire makanda e antu.

Antu azhinji mumathaundi otonasire makanda awo kubudikidza ngemitombo yechibhoyi iri kutorwa yechiiswe muzvipepa nemumagaba akanaka.

Mitombo yechiantu inosenzeswa kubudikidza ngenjira dzakaparadzana. Imweni yakona inotoita ekuthwiwa mashakani acho muntu omwa.

Mitombo yechindau iri kunasirwa ichigadzira zviro zvakaparadzana zvinosanganisire mafuta ekudzora nekunakise makanda ngemutombo wekuchukucha mazino.

Kubudikidza ngekudakarira kurikuita antu mitombo yechibhoi antu azhinji aachandomwi ma tii ane mukaka antu ondoseenzesa mandimu.

Tinokurudzirwa kuti tichengetedze makwasha edu kumwamiziyo, ngendaa yekuti makwashawo akazare mutombo iri kubatsira muntu weshe pashi reshe.

Makanda eantu abatsetseka kuti tsepete kubudikidza ngemitombo yedu yechiantu irikutorwa yeinonasirwa yeiiswe mumakaba unosanganise gehlani.

Mitombo yedu yeChiNdau yodakarirwa pashi reshe. Kwaa nemakambani ari kutora teu redu eirihloya eiise muzvigubhu zvakanaka.

Muntu weshe ondodakarire mitombo yechiantu. Antu azhinji haachatombodakariri masamba aya ekutenga muchitoro. Antu ondodakarira masambawo anobve mumitombo yedu yechibhoyi.

Nyamashi unowu, antu ochukucha mazino awo ngemitombo yedu yechiantu. Antu otopfawa, makanda awo, kubudikidza ngemitombo yechiantu.

Tinodakara yaamho teione mitombo yedu yechiantu yakabekwe mumagaba nemumabhokisi akahlamburuka inondoonesa kuti mitombo yechiantu, kashakani kanenge karipo pabhokisi pakhona.

Tirikubonga yaambo ngeari kurambe eingwarira mitombo yedu yechiantu. Antu azhinji arikutoitora eiiunza pamuzi. Anhu achahambi ngemashango kana akotsora zviyani.

Mitombo yedu yechi antu ya detsera pashi reshe antu oto dakarire mafuta eku dzora oto dakarire eku dzore pa muromo zveshe zvinobve mu mitombo yedu yechi antu.

Mitombo yechiantu irikutorwa ngevamweni makambani eindoinasurudza , eindoibeke mumakaba akanaka, antu arikudetsereka ndiyo.

Tinodakara yamhoo ngenda yekuti asharuka edu ayani anoziye mitombo, arikupuwa matsamba eitokone kutorapa antu ari kumamizi kwawo.

Mitombo yedu yechiandu inoti detsera yambo azhinji edu mumamizi umu akungoisevenzesa mutombo iyona antu arikuidakarira maningi.

Tagara teindopona ndiyo mitombo yedu yekudhaya. Indaa yekuti maphiritsi paakaende kowanda payani, antu akandomhanyire kumaphiritsi, asi emaphiritsiwo arikutibhuyira kuti dakarirai mitombo yenyu yechiantu.

Mitombo yechindau inobetsera anhani, ungave weizwe soro rinopanda, iriyo mitombo yekuti unobwabwatise mashakani akhona wofukira. Unotomuka wanaka.

Mitombo yechibhoyi inosevenza mabasa akaparadzana muhupenyu wemuntu amweni mashakani ukaamwa anowedzera ngazi mumwiri.

Kihlani reduro ratinaro mumakanyi mwedu raite mukurumbira pashi reshe ngekurapa anthu odetsereka anthu oone mafuta ekudzora ngezve kukweshese mukanwa.

Magomboti akanakira kuti anotibetsera mumukowo uye wetinenge tiri kuretu ngechibhedleya. Antu ari kudetsereka maningi mumakanyimwo.

Mitombo yedu yechiantu yakarera acharuka edu ikarera anamai edu. Ikatirera ngenesuvo takabetsereka ndiyo nanyamashi tiri kundobetserekana ndiyo.

Mitombo yechiantu yodetsera maningi muma kanyi mwedu. Azhinji neekumadhorobha takutoona eitotora aitoisime mumamizi mwawo.

Nguwa ino yotoguma ino yekupisha ,tinokurudzirwa kuti anhu tisandopisha peshe-peshe tisapishe mashango mwakazare mitombo inode kutidetsera imwona.

Tinodakarira yaambo magomboti etinawo mumamizi mwedu arikutidetsera yaambo nyanyei ayani ari kumabuya kuretu ngezvibhedhlera .

Kudhayako antu aindorarama ngemagomboti pasina zvibhedhleya. Nanyamashi unowu ariyo antu ari kundopona ndiwo, magomboti aya.

Tinodakara yambo ngemitombo yechiandu iri kusenzeswa mumabuya mwedu antu azhinji achaendi kuzvibhedhlera ngenyaya yegotsorwa.

Ma gomboti akati koshera maningi ngenda yekuti azhinji edu taka kura teyi chengetedzwa ndiwo taizondo endeswe ku chibhedhlera tondo bairwa asi zvimweni tai senzese ma gomboti.

Tiri kubaadakara yaambo ngendaa yekuti mitombo yedu yechiantu yotozikanwawo kuti inorapa. Kwakatooneka ngeimweni inotorape magomarara iri mitombo yechianthu.

Mwakambozviningira ere kuti, mumamphatso dzeantu ayani akabudirira maningi, anototenga zvimakaba zvekutenga, zvekusimira mitombo yechiantu. Ngendaa yekuti anoziye kuti inodetsera.

Mitombo yedu yechiantu irikudetsera yaambo kumabuya kweduyo. Azhinji arikuretu ngezvibhehlera, hino anondoseenzese mitombo iyona.

Antu muzawanaya arikukurudzirwa kakurutu kuseenzese ma gomboti ngekuti magomboti anorapa zviyayeyo zvakawanda maningi.

Makwasha edu akafoma yaambo ngendaa yekuti apana chitenda chisingaperi kubudikidza ngemutombo yedu yechiantu .

Chikafu chedu chechantu chekubvira makare ngemutimbo zviri kunasirwa zvobekwe mumapepa akanaka zvototebgeswa antu otowane utano.

Antu azhinji munyari mumadhorobha ngemumakanyi osima mitombo yechiantu mumaberere mwemhatso dzawo. Ari kudetsereka yaambo.

Mitombo yechi antu yaka nakire pakuti ayina zvaino dhibaniswa nazvo haina zvokuti ingato ise imweni mitombo iwone ku chengetedzeka ndo zvayaka nakira zvo.

Nguwa zhinji teiguma mumamizi mweantu tinoone akasima maruwa mumaberere tikazomavhunza tinotobhuyirwa kuti mitombo hayi.

Karetu taindoita zvironda teindokwizhirwa nhundurwadzo. Dzeindokwinzwa muzvisasa mumaronda emasoro teitokura tisinganyanyi kuhanira chibhedhlera.

Mitombo yechivantu inotoshanda maningi gore riya rebesha mupengo antu takapona ndiko kufukire mazumbani ayani takambaa betsereka denda rikapera.